ƒɔkumisi buɣ' bahi n ʒɛ polo ŋɔ ni tihi bɛla nimani di tiŋgbani maa nyɛla din be soŋ tankpa n nyɛli mori gba bɛla ni maani be pɛlila zuɣ' pɛlinisi zaɣ' sabila